Abantwana bahleli benza isigombolozi bayafunda. Bafundiswa ngumama ogqoke ibhulugwe elibomvu.

abantwana besikolo bayadlal imdlalo yokugonana ngobaningobani enkundleni yabo yokudlala ababalisi bedlala labantwana besikolo

Itafula isendlini ilesitulo akulamuntu ohlezi kiyo. Phezulu kulamabhuku lembodlela.

Igwaliba lezifundo, igwaliba lohlelo lwezifundo. Izifundo ezifundwa ngabantwana zihleliwe zabekwa phansi, gwaliba.

Indlu ifulelwe ngamazenge yagonjolozwelwa ngocingo lentuba yayo , lotshani obuluhlaza tshoko

Ikhabothi ithwele imiklomela. Imiklomela ihlezi phezu kwekhabothi endlini

Obaba bagqoke izigqoko eziluhlaza lengwane ezilithanga balungisa isigubhu esimnyama tshu.

Obaba abane bavula imota beyilungisa egarage lemota lamavili emota.

Umuntu ongubaba uyalungisa imitshina yakhe endlini ependwe ngombala omhlophe nke.

Omakanika bayakanika imota , kulabafana abane abathathu bagqoke amayembe aluhlaza bathwele ispanela

Igedi eliluhlaza tshoko, lomduli oyakhwe ngezitina ezibomvu ,lamayezi amhlophe nke.

abantu ababili omama bayahamba emgwaqweni izindlu zakhiwe kahle zafulelwa ngombala omhlophe

Indlu elotshani obuluhlaza tshoko, lomduli olithanga ofulelwe ngamazenge amnyama.

Ibhakane eliluhlaza tshoko lisetshanini obuluhlaza njalo lezihlahla umuntu ohambayo.

amabala abhalwe ephapheni eliluhlaza tshoko lenombolo ebhaliweyo ebhalwe 0R05